Haaf jeey wayo wana shaati iyo buumo haf jeey ah weeye dharkaan oo beer ah

Miis oo shasharax ku waxaysan okajawaa yaalo oo lagu cunayaa miis oo madow waaye oo maro cad lakorsaarey meel oo lagu cunay

Jiifwaye madax ewaye madow iyocadan wa Alabjif ahwaye jif gagab ewaye hadalasameynaya

Guro dabaq ah oo kor iyo hos dad daganyihiin gaari cadna meeshuu yalaa midkan wa guri dabaq ah kor iyo hoos waa dabaq gaari cadna meesha waa uu yalaa korna waxaa kuqoran

Fadhi fadhi waaye iyo miis qado oo xaga yaalaan . Fadhiga waa kan miiska qadane hlkaas ayuu yaalaa. miiska oo fadhiga loogu talagalay waa. Geeska yaalaa Waa miis qado iyo fadhi. Fadhi iyo miis bakeeriyaal

Dhego dahabah waye okasameysan Loowaye

Alaab waye oo yau nuuc ah alab waye alba ayunica halkaan talo dabolku waa dhalo

Halkan waa lami dhismo kusocoyo

Halkan waxaa yalo shaar oo niminka oo aad uqurxon

Tuun Yaanyo piizo paspaas koola koolo midkaan waxaa wayee tuun waa Piizo waa yyaanyo waa toon

Wa surwaal oo dhexda laastiig ooga jiro lugahana laastiig ooga jiro waa qaxwo surwaal waaye xargana wuu leeyahay hadaa rabto wagabsan kartaa lugaha iyo dhexdana lastiig aa ogajiro

Waa maqaayad waa kubshiin waa ninkii asxaab leh wa halkaney imaanayiin waa saxiibayalka lamaanayaalka halkan baa la imaanayaa waa kobshiin baa lagu cabaa

Mashan wax yalo buud kalar kode waa qahwi

Burjiko jalmada ag taalo biyo fardhaqo wey ag yalaan canjeere dubosa waa burjiko jalmada wey agtala birta canjeradne dabke u saran tahy canjeere dubosa

Waa shaati. shaati oo mushakal ah waaye midkaan .haduu imaaday shaatigaan. Waa nimanka waa wayn. midkaan waa shaati labo jeeb xitaa wuu leeyahay.

Saliid oo tinta lamarsado oon tinta kuu bixinayso oo tinta ilaa dhabrka kuu tagayso waye tinta way bixisaa saliidan wayna fiicantahay

Waxbarsho bay kujiraan iskuul bayfadhiyaan waxay fa dhiyaan miiska wax barashada waa kursiga wax barashada wax barshay kujiran sualaa lawaywaydinoyaa macalinka

Surwaal surwaal wayo oo suud iyo waxaas lagu gashto surwal yaalkan waa nimak aa gashtaan surwal yaal waye ayuu nooc waa kaheleysaa

Jaranjaro waaye midkaan dhismaha waa labagey saan bay kusoo baxdey. jaranjaro waaye saneyna kusoo baxdey jaranjartaan.

Dahab sad dhamaystiran weyeh waa katiino waa dhago dahab weye katiino iyo dhago qortedana sii uwayntahay balacna way leedahay

Waa sarwaal oo dhaxda laastig uga jiro

Halkan waxaa yalo shabaq oo dooro kujirto

Mashan waxaa yalo birarka dharka lasaro

Miis waaye oo xafiis eh oo wareegsan waa kuraasmankodii iyo miisakoda iyo galaasmankooda tiish baa ku dhexjiro miisyaal iyo macal kuraasmankoodii oo wareeg ah waaye iyo galasmankoda

Meshaan laami aa laga dhisoyaa laami nadiif aa laidhisi rabaa laami aa dhisoyaa laamigana wax yar aa ka dhiman waana ladhisoyaa

Een Waa bariis jibsi waa dooro barbanooni iyo barandho iyo karooto iyo moos iyo basbaas iyo liimo iyo waa cabitaan babaay muqaado mashiinki waaye

Een waxa waayo ee waa miis oo 6 kuraas 6 kuraas uu leeyahay waa miis oo qadada loogu talagalay oo qolka fadhiga la dhiganayo waa rugyaal waa 6 kuraas iyo miis is wato dhamaystiran waaye

Birarka oo jiimka. Jiimka waaye birtaan mida oo kor loo qaadaayay waaye. Midaasne waa mida lanbarka lagu gaynaayay waaye oo la taraaraxeydsid waaye oo ku soco naysid waaye. Oo aalamiito wayn ku qaadanaysid waaye midaan. Waa jiim birta. biraha jiimka